Salin gbiribi n ʒɛya ŋo bi mii zaa nyɛla dabba ka so yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ vakaɣali ka so mii yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ sabinli ka mashin ʒɛ ni tooni bi nyaanga ka tihi ni mori biɛni ka bi siɣi ʒɛ ko biɛɣu ni

Niriba n ʒia bɛ mee nyɛla zaɣa bobli paɣaba be bɛ ni ka dabba be bɛ ni ka do yinga ye daliya ʒee ka pili zipiligu ka so gba ye daliya ka di nyɛ zaɣa nuɣuso ka filaawaasi biɛni bɛ tooni sa ka tihi biɛni tihi maa maa mee nyɛla zaɣa vakahali.

Bihi n zaya bihi maa mee nyɛla bɛ niriba anahi ka bɛ puuni yinŋa ye daliya ka di nyɛ zaɣa ʒee ka piri namda sabinli ka so ye daliya ka di nyɛla tampilim kala ka piri namda vakahali ka so ye daliya ka di nyɛ zaɣa nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli ka piri namda nuɣuso di nyaanga ka so zaya ka gbibi daɣu ka suɣuli za nimaa.

Paɣaba anahi n boŋo ka niraba ata kpabi bihi ka niraba ata ʒi ʒili ka so ʒiri gbambila ka di nyɛ zaɣ vakaɣali ka so gbubi anbirɛla ka so mii yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka mori mini tihi bɛ nimaani

Kom n doya ŋɔ kom maa kala nyɛla zaɣi nuɣiso di yɛanga sa ka yiya bɛni ka zoli gba bɛni si namgbani kpaŋa ka suɣa ayi bɛni ka kuɣusi zaya kuɣusi maa nyɛla zaɣi zɛhi ka abɛi tia sayaka flawɛsi gba bɛni.

Niraba n ʒɛya ŋɔ ka so yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ'dozim bi mii zaa so bi piri namda ka paɣa ninkuri so so chinchini ka di ʒɛ o nyuɣu tariga ka zaŋ bin piɛlli n lo o shee ka shaba ʒɛ bi nyaanga sa ka shaba ʒiya ka tihi ʒɛ nimaani

Paɣa n ʒɛya ŋo o bi bobi bobga ka yɛ liiga ka di niŋ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ o luɣulini foon paya ka maaka paya ka hita kaap biɛni duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛlli ka diriti yiliyiliya

Salin gbiribi n boŋo bi mii galisiya pam ka so bɛ bi ni ka yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so yɛ daliya sabinli ka pili zipili piɛlli ka shab gbubi taha ka shab mii kuriya ka so ʒɛ bi zuɣusaa ka yɛ daliya piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa

Niriba n zaya ŋɔ ka paɣa be bɛ ni ka sheba ye daliya piɛla ka sheba mee ye daliya ka di niŋ zaɣa nuɣuso paɣa be bɛ ni ka bɛ pili zipiliti zipiliti maa sheŋa nyɛla zaɣa piɛla ka sheŋa mee nyɛ zaɣa tampilim sheŋa mee nyɛ zaɣa nuɣuso ka so ye daliya piɛlli ka gabi o nuu o nyaanga.

Paɣaba n ʒiya paɣaba maa mii galisiya ka so gbubi zaham ka shab tooni ka zahama ʒɛya zahama maa mii biɛla binyɛra puuni binyɛra maa shɛli nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛli mii nyɛ zaɣ vakaɣali ka ŋarim ʒɛya ka bi shab bob bob ʒiɛhi